Aha hariho orukuuto Kandi nitureebaho enkaito ,enkaito za mutare nikireebeka bariho nibaziguza hariho nkakatare enyuma hariho ebitundubaare biri omurangi ya bururu ,omushaija ashutami ahansi ajwaire esaati ya bururu aharubaju rwe hariho ebaafu ibiri Kandi ebafu ezi ziri omurangi ya kinyatsi hazaho piki epakingire piki egi hazaho omukazi akwatsire ekiveera Kya kinyatsi omungaro akyererize enshaho erikwiragura Kandi aheekire omwana n'omushaija omuvugire ajwaire empare erikwiragura nana enkaito nana enkaito zirikwiragura enyuma hariyo amaju.

Ebi n'ebimuri n'ebimuri birungi biri omu rangi yaayo eya piiki, ebimuri ebi nitureebamu n'obwa mutaare, hariho n'enjoki ezi ziriyo nigyezaho kuronda omushongye, omushongye ogu niguyambaho enjoki kubona eki zarya kandi zikaguyambaho kuza kukora obwoki ebimuri ebi nibirungi ahakuba enjoki niho zirikukora obwoki obwo bukahweraho abantu bakabaasa kufunamu sente zikabaasa kubahweraho

Ezi ni emotoka za kamunye motoka ezi zemereire ningashi ahu ziri kwemerera zikabasa kubona abashabazi zikabatwara ahu barikuba nibaza ziri omu rangi ya mutare ziriho na oburangi bwa bururu n'abantu nitubareba ni abantu nyamwingi na omwanya ogwe ni etawuni omwanya ogwinemu ebyamaguzi nitureba eminvuri eshwekyereire ebintu ebibarikuba nibaguza kandi eri omurangi etarukushushana kandi eri omu rangi erikutukura eza kinekye eza bururu kandi abantu boona bari omu ngoye zitarukushushana nitureba ni etawuni niharetwaho ebyokukurakurana na ebya obushubuzi.

Aga n'amaizi, amaizi aga nitugareeba n'enyanya erimu ekintu ekirikwiragura ekirikutuma twareeba erangi ni nyekiro obwire bw'ekiro tibukayooreka ekintu kurungi Kandi ahabwokuba nyekiro amaizi gari omurangi ya kacungwa hamwe nana erikwiraguramu okwezi kiriyo nikiteeramu n'obwire bwekiro narishi omu mwabazyo nituba tutakabaasa kwihayo erangi zenyine eze kintu.

Aga n'amaizi narishi omwaara amaizi aga gari rwagati y'amaju ningashi nigarabira omu rwagati y'amaju omu rubaju harimu ebiti harimu n'amaju agu abantu barikutuuramu Kandi amaizi aga tigaboneire abantu tibakaabaasa kugakozesa emiti nitugireeba harimu ebiti bikye bikye eri omu rangi ya kinyaatsi amaju gombekiise amatafaari nitureebaho amabaati makye agari omu rangi erikutukura kandi aha aharibo amaizi agateerami nibabaasa kureeta obuzubu nk'esiri zibaasa kurya abantu bafuna endwara

Aga n'amaizi nyamwingi nitugareeba amaizi aga gagumiizemu garabira omu ihamba gari omurangi eya mutare ,omurubaju harimu ebiti ,eiguru omurangi ya bururu amaizi nimarungi abantu nibagakozesa nana enyamaishwa nizibaasa kuba nizigatahamu

Aha hariho ebimuri ebimuri ebi biri omurangi ya pink ahagati yaabyo biine akarangi ka kinekye ahaiguru hariho enjoki erikuronda omushongye negurya kandi egaruka ekoramu nobwoki yahika ahu erikubeera narishi yahika omukihumi kyaayo ekora obwoki ,obwoki obwo nibuyambaho. nabantu omukuburya nokubonamu esente ezirikubayamba enyuma hariyo erangi endiijo ya kinekye

Aga aga n'amaizi, aga n'amaizi nainga shi enyanja nitureeba omuntu haine oyemereiremu, kandi hariho eki ariyo nabaasa kukora, nainga shi hariho akaguha aku akwaitse. Nitureeba hariho eki kakwaitse omu maizi kirikwiragura, ahakuba nitureeba iguru ni rya bururu n'amaizi byona biri omu rangi ya bururu.

Eri eri n'eirwariro eirwariro omu nitureeba omushaho ari omu yunifoomu ye nainga shi ekijwaro eki arikuragurairamu abantu eky'erangi eya pinki. Ajwaire akantu karikworeka omurimo ogu ariyo naakora omu mutwe kari omu rangi ya mutare kari aha mutwe kandi eishokye niriragura. Hariyo omwishiki ashutami ariyo naamukoraho nainga shi ariyo naagyezaho kuba namukoraho. Amutsibire akantu akarikutukura. Kandi omwishiki ou bariyo nibaragurira ajwaire burawuzi erimu obubara butakushushana hariho oburikutukura obwa binyaatsi obwa bururu. Nitureeba n'omushaija ayemereire ondiijo ajwaire esaati ya bururu n'empare erikwiragura. Wabibeera abantu nibaija obaragurira endwara zitari zimwe na zimwe.

Ogu n'omuhanda kandi omuhanda ogu nigugumizamu guza aha nguuto empango harimu obunyaatsi nana orugo rukuzire omu katimba hariho nana ekiti kiine amababi ga kinyaatsi hariho amaju amaju aga gari omu rangi erikutukura ,twayeyongyera omu maisho hariyo emotoka eri omu rangi ya mutare Kandi omu maisho nitureebayo etauni erimu amaju gatarikushushana tugaruka tureeba eiguru eriri omu rangi ya bururu nana ebicu bya mutare